dubbu saadayine muli waaliyaciicowoloottununmni galtannokke baala dubbu saadti inannin lishsh0alo malecho yinanne tinnila dubbu saala minirataakkireeti lobboo callafantaari dubbu hogattannore baalantanni dubbu saada yinee